Misy karazana solomaso maro samihafa ao amin'ity toeram-pivarotana iray ity. Fivarotana solomaso an'i ramatoa Sandy, ao amin'ny tsena laharana roa amby efapolo sy roanjato.

Karazana voankazo sy legioma maromaro miranty anaty toeram-pivarotana miaraka amin'ny vidiny tsirairay avy. Ovy, karoty, voatabia, akondro, voasary, mananasy.

Andriamatoa Riana Andriamasinoro : rangahy manana ny lazany sy manana ny maha izy azy, ao anatin'ny antoko tiko Madagasikara, tarihany filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana.

Sary tsy dia mazava fa nihetsika ny nangalana azy, fantatra ihany anefa fa seza miloko volontany, misy ondana telo eo amboniny miaraka amin'ny latabatra hiva misy haingon-trano eo amboniny.

Tovovavy lava volo manao ambonin'akanjo fohy tanana fotsy sy mpilavo miloko volom-parasy misy sarim-boninkazo volomboasary. Manao kiraro fotsy fotsy sary manatrika sy sary miamboho mitery koa.

Toera-pivarotana akanjo misy ho an'ny lehilahy misy ho ho an'ny vehivavy ary misy ho an'ny ankizy kely. Hita ao ny zipo, ny pataloha lava, lobaka, pataloha fohy, akanjoba.

Tovovavy zarazara fihodirana, mirandrana ny volony, miondrika izy ; ny tanany ilany mitehin-kiho, ny tanany ilany kosa ao amin'ny am-para hatoka. Miakanjo mainty izy, ary misy sarina lohana bitro fotsifotsy eo amin'ny ilan'ny akanjony.

Zandary maro an'isa manao matso, misy iray mitazona antsy lava lela eto aloha, mitarika. Eo antenantenany kosa misy anankiroa manao fiarahabana amin'ny tanana ary ny ambiny aoriana milanja basy ary manaraka azy ireo.

Fiara fitaterana vahoaka mivezivezy eto Antananarivo renivohitra, miantsona eo Analakely eo, miandry mpandeha. Miloko fotsy ny vatany ary eo amin'ny valahany kosa misy tsipika manga tanora sy manga antitra. Hita eo aloha eo ny mpamily azy.

Peta-drindrina nampahafantatra fampisehoana anankiray nataon'ny mpanakanto tamin'ny fito amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo tamin'ny telo ora tolakandro tao amin'ny kanja Mahamasina. Nojifaina tamin'ny vidiny iray alina ariary ny tapakila.

Manga efa voatetika kelikely anaty lovia anankiroa, ary voatetika lavalava anaty lovia anankiray. Voankazo anisany vokatra rehefa fotoanan'ny fahavaratra, ary voankazo anisany tena manintona lalitra ihany koa.

Tovolahy mijoro. Tsy hita ny lohany. Manao ambonin'akanjo fotsifotsy, pataloha volon-davenona, kiraro fotsifotsy, misy poketra kely mangamanga misakelika eo amin'ny valahany; misy rindrina fotsifotsy, misy varavarana volontany.

Samy anana daholo ihany ny fiantso azy ireo saingy samy manana ny anarany mampiavaka azy tsirairay avy ireto izy. Misy arak'izany ohatra ny anandrano, ny soapetsay, ny ravimbomanga, ny anamamy ary ihany koa ny anatsonga.

Fiangonana raha ny fijery azy satria ahitana tilikambo ary ahitana hazofijaliana ery amin'ny tampony, mijoalajoala ny trano ; miloko fotsy ary misy haingony mangamanga kely ihany koa.

Fitaovana anankiray ampiasain'ny olona hitaterana entana, "borety" no fiantson'ny Malagasy azy. Ny vatany miloko volomboasary, ny kodiarany kosa miloko mainty sy mavo ary misy tahony anankiroa avy aty aoriana hanosehana azy.

Ny omby dia karazana biby mahazo ny baikon'ireo mpiompy azy; eto dia mitandrozotra izy ireo manaraka tsara ny amoron'arabe ary toy ny milahatra mandeha tsiraray andeha hamonjy fodiana.

Vavahady lehibe, misy trano kely eo amboniny, idirana makao amin'ny Rovan'Ambohimanga. Ity vato midongona lehibe tazana eto ivelany ity, izay mifefy zaridaina maitsomaitso, manana ny tantarany ka tsy azo itsahana.

Fiarakaretsaka anankitelo miantsona eo alohan'ity trano lehibe anankiray, miloko fotsy, misy varavarankely fitaratra ary ny varavarambe aty ambany vita amin'ny vy ; misy mpivarotra ihany koa manamorona ny trano.

Omby anankiray matory eo ambonin'ny torapasika lehibe miloko mainty ny atỳ amin'ny lohany ary misy pentipentina fotsifotsy ny avy atỳ amin'ny vatany. Misy voronkely mitsangana kosa eo amboniny.

Peratra anankiroa misy vatony ny iray ary tsotra ny iray, ny peratra misy vatony manambara fa hatolotra ho an-drazazavavy amin'ny fanateram-bodiondry. Ny peratra tsotra kosa hatolotra amin'ny fanamasinam-panambadiana ao am-piangonana.

Ankizilahy kely anankitelo sy vehivavy efa somary lehibebe anankiray no tazana milalao baolina eo amin'ity zaridaina. Ny tovolahy kely anankiray miomana hanipy ny baolina avy aty aloha ; ny ambiny kosa miomana hitaty azy avy aty aoriana.

Marika fankalazana ny jaobily faha dimampolo taona ny Fiangonana Katôlika Masindahy Paoly Ambodisatrana Sambava, sivy amby enimpolo sy eninjato sy arivo, sivy amby folo sy roa arivo.

Vehivavy anankitelo, samy manana ny taovolo mampiavaka azy avy. Ny iray aty amin'ny farany sisiny, mirandrana lavalava mankaty aloha ; ny iray eo ampovoany kosa, boribory ao aoriana akaikin'ny hatoka ; ary ny iray aty amin'ny fahatelo, boribory avy aty amin'ny sisiny akaikin'ny sofiny havia. Ny lehilahy kosa bory volo daholo izy roa.

Boky amin'ny fiteny malagasy nosoratan'i Johary, mitondra ny lohateny hoe : "fitiavana, tanindrazana, fozaorana" . Toa hita ho manankiana ny fitondram-panjakana izy ity raha ny tantara sy ny zava-misy ankehitriny no zohina.

Tovovavy lava volo, manao solomaso, mitsiky malefaka, manao akanjo tohy tena miloko volomparasy misy sarim-boninkazo miloko mavo, manao akanjo hoditra maintimainty eo ivelany, manao kiraro fotsifotsy.

Rano madio mangatsakatsaka, miraraka avy any ambony ary mitoby miangona eto ambany. Manopy maitso ny lokony manahaka ireto zavamaniry, hazo sy voninkazo maro samihafa maniry manodidina azy.

seza lava mipetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny somary malemilemy afaka hakan'aina tsara afaka hatoriana mitsy aza misy ondana somary kelikely kosa anaingona azy

Tovovavy zarazara fihodirana manao solomaso mena ary manao kavina, miorirana toa mampideran'ny volony ny fijery azy, mirandrana ny volony lava fa saingy tsy toy ny mahazatra satria ny sasany mirandrana mahitsy, ny sasany kosa miolakolana ary aty amin'ny farany sisiny misy manome endrika sarina fo.

Karazana asatanana malagasy maro isankarazany misy ny satroka tsihy ary misy satroka maro loko, misy ihany koa ny haingo trano toin'ny saronankarona vita amin'ny rofia ny zinga vy nolokolokona.

Trano lehibe saingy tsy misy rihana ambony fa rihana ambany ihany. Miloko mavo ny atỳ ivelany, misy fotsy ary misy mavokely ihany koa. Voahodidina zaridaina manoloana ny trano, ahitana voninkazo sy bozaka maitso mavana. Madio ihany koa ny lalan-kely manelanelana ny trano sy ny zaridaina.

Fitoerany iray fiantsonan'ny fiara eny Analakely eny no ahitana azy. Misy tovilahy kely mivarotra kafe efa ao anaty fitoerany lolohaviny eny ambony lohany ny kafe, ny fitoerany kaopy kosa siny kely hoentiny amin'ny tanany mitokana.

Masoandro mody tazanina avy aty amin'ny torapasika. Na ny ranomasina midadasika na ny faravodilanitra dia samy miloko manopy volombolamena toy ny afo mirehitra avokoa tratran'ity masoandro miletika ity.

Fara vody lanitra tarafin'ny masoandro milentika. Izay no mahatonga ireto rahona miloko ny endrika toy ny afo, toy ny volamena ary izay ny mahatonga ireto hazo tsy dia hita firy intsony ny lokony.

Lehilay anankiroa manao fanamina menamena manao aritanana manga ny iray mitsangana eo akaikin'ny fitoeram-boakazo ao anatin'irony ny tranom-barotra lehibe irony, hahitana manga maro dia maro, hahitana mananasy ihany koa.

Mpanao baolina kitra avy nandrombaka ny fandresena. Manambara izany ny tsiky eny amin'ny tavan'izy ireo ary manamarika an'izany koa ny amboara tazomin'ny iray amin'izy ireo eny amin'ny tanany. Miloko mavo ny akanjon'izy ireo.

Asa tanan'i Nirintso Madagasikara : sary hosodoko maneho làlan-kely tarafin'ny hazavan'ity diavolana, mitondra mankany amin'ity rano midadasika voadidina bozaka sy alahala.

Toerana anisan'ny be mpitsidika ary be mpizahantany vahiny raha mbola eto Madagasikara ny tsinginy Bemaraha ; tetezana avy tamin'ny hazo ary sy tady no mitazona azy no iampitana amin'ny ilan'ny havia mankany amin'ny ilan'ny havanana.

Legioma sy voankazo, voatabia, karaoty, akondro, mananasy, manga, salady.

Asatanana taozavatra vita malagasy, afaka ampiasaina ao an-tokatrano, atao haingo trano asiana voninkazo, na asiana entana madinidinika, mety ho an'ny mpivarotra ihany koa raha asiana entana ao an-tsena.

Sakafo malagasy raha ny fijery azy satria ahitana vary, ny vary hono mantsy no foto-tsakafon'ny Malagasy. Ahitana laoka ihany koa izay misy legioma ary misy hena nofonofony sy salady.

Andiana zatovolahy miisa folo. Misy manao satroka, milanja kitapo, ny sasany milanja rano. Mandeha anaty bozaka amin'ny tontolo ambanivohitra, didinina tendrombohitra feno bozaka maitsomaitso.

Lehilahy iray mipetraka eo amoron-dàlana, miakanjo mainty ambony ambany, misatroka mainty ary manao kiraro fotsifotsy, mivarotra kapakapa isan-karazany ary mivarotra kiraro mihaja ho an'ny vehivavy.

Toerana fivarotana fitafiana raha ny fijery azy, eto amin'ny fitaratra eto ivelany, misy ambonin'akanjo mangamanga ho am-behivavy ary misy zipo lava be manarona ny kitro kely, misy kiraro ihany koa tazana avy ety ivelany, misy akanjon'ankizy kely.

Gazety vokarina eto Madagasikara, gazety "Taratra", amin'ny vidiny dimanjatp ariary. Nivoaka ny Alakamisy voalohan'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo. Eto amin'ny voalohany, milzalaza trangam-piarahamonina, miresaka vaovao pôlitika ary miresaka ihany koa vaovao ara-panatanjahantena.

Fivarotana karazana penina maro samihafa, hafa kely fa tsy toy ny fahita isan'andro, misy loko maro san-karazany ary misy sary ety ivelany, misy aza ny sarony toa miendrika biby mihitsy.

Asa tanana malagasy miloko marevaka, hita ao daholo na ny loko manga, loko maitso, volomboasary, mena. Zinga nasiana sarisary isan-karazany, misy sarina ravinala, sarina fiara, sarina gidro, sarina tanalahy.

Andriamatoa Ntsay praiminitra mpitarika ny governemanta Malagasy eto Madagasikara ankehitriny, voatendry tao anatiny fitondrana tarihan'i Andriamatoa Andry Nirina rajoelina mpitantana ny Madagasikara amin'izao fotoana ankehitriny izao.

Andiana tanora maromaro mipetraka amin'ny tany. Ny anankiroa kosa mitsangana. Mitazona taratasy fanoratana ary mitazona penisilihazo. Manao sary raha ny fijery ireto lehilahy amin'ny sisiny roa ireto.

Anisan'ny hahafantarana fa tany demokratika ny tany iray ny fahafahana midina andalambe an-kalalahana. Ny eto Madagasikara moa tsy maintsy arahana mpitandro filaminana foana rehefa misy fietsiketsehina toy izany manparitaka ireo olona manao fitakiana.

Mpivarotra sakafo amin'ny vilany be. Misy mpihinana anankitelo izao eo anoloany. Misy fitaovana efa fampiasany hanosehana an'izy ireto, ahafahana mitetitety toerana maro mivarotra fa tsy mijanona amin'ny toerana iray.

Rano-tsavony ao anaty fitoerana, misarona tsara, natao hanasala loha natao ho an'ny volo maina na maina be. Natao tany frantsa raha sendra lasa any anaty maso tsy manaikitra.

Saronan-karona kely maromaro taozavatra vita malagasy izy ity afaka ampiasana ao an-tokatrano atao fitoerana firavaka na ihany koa atao fitoerana entana madinidinika toy ny kofehy, fanjaitra, afokasika.

Toerana iray enỳ Ankatso enỳ no ahitana azy. Ahitana hazo lehibe anankiray ary misy bozabozaka manodidina azy. Fampiasa ny ankizy ipetrapetrahana sy ankana aina rehefa mirava na ihany koa rehefa miandry fidirana.

Voasary maromaro, akondro mbola amin'ny tangozany anankiray, sakamalaho iray ary karaoty anankitelo no ao anatin'ity harona kely tsara tarehy vita miladina ity.

mpangataka amoron-dalana maneho ny talentany amin'ny alalan'ny fitsofana sodina mitsoka izany mba afahana mahazo vola eny amoron-dalana eny ny mpandalo moa mandalo ihany

Asa- tanana anankiroa samy hafa : ny sary voalohany sarina tovovavy mikipy, mitsiky, tsy misy loko afa-tsy mainty sy fotsy, tsotra ny volony ; ny anankiray kosa ny sary faharoa, misy loko maro isan-karazany, tovovavy miolakolam-bolo miakanjo maintso manao sarin-doha mavokely.

Gazety "Jejoo" nivoaka ny alakamisy faha dimy may roa amby roapolo sy roarivo. Eo amin'ny pejy voalohany, gazety miresadresaka ny vehivavy sy ny tontolony, mahakasika ihany koa trangam-piarahamonina toy ny fanolanana.